Lugudo, lubeka ni lubeka bayombekhakho tsinzu tse njawulo,,lubeka lwe side ikyindi bayombekhakho Inzu iye kamatafari ilikho ni kamatigula kamabesemu ikyindi yabakho ni ka mabaati, lubeka ulundi khulwanyi khulikho intsu khwabakho ni bi saala, intsu bakyombekhela kamatafari barakho kamabati, lwataayi waliyo imotoka ni abandu yabakho ni lukyingi.